Miti iyi yakaisvonaka. Inoratidza kuti ine utano. Yakadyarwa mumagaba uyezve inoratidza kuti inowana mvura yakakwana.

Bhokisi iri rine shangu, shangu dzine ruvara rutsvuku nerutema uyezve rinoratidza kuti rine shangu dzinosvika makumi mashanu.

Shangu imwechete yakatsvetwa pasi. Shangu iyi nechekumberi ineruvara ruchena yobva yaita mavara anopenya-penya, muritivi zvakare ineruvara rwuchena nemavara anopenya-penya. Mukati mayo ineruvara rwepingi uye shangu idzi dzinetambo.

Musikana akabata mukombe uneruvara rwesirivheri uye anoratidza kuti akapfeka medhari, musikana uyu akapfeka hembe ineruvara ruchena kumusoro uye hembe yake inemavara matsvuku muhuro nemumaoko.

Mureza we America uri mudenga. Mureza uyu une ruvara rutsvuku neruvara ruchena. Kwobva kwaita nechekurudyi kune ruvara rwebhuruu kune mufananidzo wenyenyedzi dzine ruvara ruchena. Mureza uyu wakakosha kuvanhu veAmerica uye mavara aya ane zvaanoreva kwavari.

Masipanera akarongwa nehukuru hwawo. Kunotanga ihombe kuchipedzisira nedoko doko. Masipanera aya ane ruvara rwesirivheri. Nechekumusoro ane simbi inotenderedzwa. Simbi iyi ndiyo inoita kuti chipanera chishame kana kuvhara.

Vatambi venhabvu vakamira vakaita mitsetse vakomana ava vakapfeka zvakafanana, kumusoro vakapfeka zvitema zvine maoko marefu zvakanyorwa kumberi namavara machena, kuzasi vakapfeka zvikabudura zvine ruvara rutema, kumakumbo vakapfeka masokisi ane ruvara ruchena. Koita mumwe chete anoratidza kuti anotambira pagedhi kumusoro akapfeka hembe ine ruvara rweyero ine maoko marefu kuzasi akapfeka chikabudura chine ruvara rutsvuku.

Shangu imwe chete yakatsvetwa pasi. Mukati mayo ine ruvara rwegirini. Kunze kumusoro kune ruvara rwe"purple" inopenyapenya. Shangu iyi inoratidza kuti ndeye munhukadzi.

Mutara murikuratidza mumvuri wemotokari iri kuenda nevhiri rekumashure remotokari uyezve kune tsoka yemudzimai irikuenda.

Chikwata chinoita zvemutambo wenhabvu. Chikwata ichi chakapfeka zvakafanana kunze kweuyo anotambira pagedhi. Anotambira pagedhi wakapfeka zvine ruvara rweyero, vanotambira mukati kumusoro vakapfeka zvine ruvara ruchena neruvara rwebhuruu kuzasi vakapfeka zvikabudura zvine ruvara rwebhuruu.

Munhu uyu akarukwa zvakaisvonaka. Akaisa maoko ake kugotsi. Mumaoko make mune nzwara dzakareba. Ruoko rwake rwerudyi rwakapfeka rin'i inoratidza kuti akaingeja nemurume achazoda kumuroora.

Vakomana navasikana vanoratidza kuti vane mutambo wavari kuona vanhu ava vakapfeka zvakasiyana siyana uye vanoratidza kuti vamwe vachona vari kufara vamwe vakapfeka hembe dzine ruvara ruchena vamwewo ndivo vakapfeka hembe dzine ruvara rwebhuruu.

Zvuma nemhete zvirikutengeswa. Zvinamavara akasiyana-siyana. Zvimwe zvineruvara rwesirivheri zvobva zvaita ruvara rwutema zvimwewo ndizvo zvineruvara rwesirivheri zvobva zvaita ruvara rwutsvuku. Zvakangosiyana-siyana, zvakanaka chaizvo.

Shangu idzi dzinoratidza kuva shangu dzechidzimai. Dzakashongedzwa nezvuma zvine ruvara rwakasiyana siyana uyezve zvakarukwa pamwechete zvichigadzira ruvara rwakanakisa.

Chitoro chinotengesa hembe dzakasiyana-siyana dzinosanganisira dzevanhukadzi nedzevanhurume. Nechekumberi kune hembe dzevanhukadzi dzakapfekedzwa pachimudhori. Hembe idzi dzakanaka chaizvo. Hembe iri nechekutanga ine ruvara rutsvuku, inoratidza kuti inosiya mapendekete ari panze uye inotevera yachona ine ruvara rwepepuru, hembe iyi inosiya zvakare mapendekete ari panze.

Shangu mbiri dzakatsvetwa pasi. Imwe ndeye kuruboshwe imwe ndeye kurudyi. Shangu idzi dzine ruvara rwepingi kunze uye dzine kamufananidzo kemudhori kari nechekumberi. Nechemukati dzine ruvara rwakachenerukira.

Chuma nemhete zvakatsvetwa pasi. Zvinoratidza kuti zvina mavara akafanana zvichireva kuti zvinofambidzana zvakadaro. Zvina mavara machena, mavara ebhurawuni nemavara matsvuku. Chuma nechekumusoro chine ngetani dzine ruvara ruchena.

Mureza weSouth Sudan unamavara akasiyana siyana. Kubva kumusoro tichienda kuzasi, pane ruvara rwetema, kouya ruvara ruchena, kouya ruvara rutsvuku, kouya ruvara rwuchena zvakare. Nechekuruboshwe kune ruvara rwe bhuruwu rune mufananidzo weyero.

Motokari chena dziri kufamba mumugwagwa pakati peguta uyezve dzimwe dziri kumira kuti dzidarike pamarobhoti.

Girinhi pepa inorimwa. Iyi yakanatsosvibira uyezve yakanatsobereka. Yakabereka vana vegirinhi vamwe vacho vaakuibva vakuita ruvara rutsvuku nerwenhundurwa.

Zvakasiyana siyana zvirikutengeswa pamusika zvinosanganisira makarotsi nemagaka, pane makaga aneruvara rwegirini nemakarotsi aneruvara rweorenji. Zvinhu izvi zvinokurudzirwa kudya nevehutano.

Mhiripiri dzakadyarwa imwe chete ndiyo yakabatwa muruoko. Mhiripiri dzine ruvara rwegiirinhi koita mashizha achona ane ruvara rwegirinhi. Mhiripiri dzinodzidyiwa panguva dzekubika dzinogona kushandiswa zvakare.

Mureza weSan Marino una mavara akasiyana siyana. Kumusoro une ruvara ruchena kuzasi une ruvara rwebhuruu. Nechepakati pane mufananidzo uripo une ruvara rwegirini, ruvara ruchena nemavara matsvuku. Mureza uyu wakakosha kuvanhu veSan Marino uye mavara aripo ane zvaanoreva kwavari.

Musikana uyu akarukwa musoro wake zvakaisvonaka. Akarukwa bvudzi rekuisira asi musoro make akashongedza nendarira dzakasiyana siyana.

Vana vechidiki vari kutambamutambo wenhabvu. Zvikwata zviviri izvi zvakapfeka zvakasiyana. Chimwe chikwata chakapfeka zvine ruvara rwegirini kwoitawo chimwe chikwata chakapfeka zvitsvuku neruvara rwebhuruu.

Musikana wakagadzirwa musoro zvakanaka. Anoratidza kuti vhudzi rake rakaiswa mushonga rikanatsoibva ndokubva ranatsokamwa zvakanaka. Vhudzi rake rineruvara rwutema. Musikana uyu wakachena chaizvo uye zvaakaitwa zvakamufita.

Michero nezvimwewo zvakaunganidzwa. Zvinhu izvi zvinosanganisira maepuru, madomasi nemagaka echirungu. Maepuru aripo ane ruvara rwegirini, madomasi ane ruvara rutsvuku, magaka echirungu aripo ane ruvara rwegirini neruvara rwakachenerukira.

Marara akazara pose pose uyezve pamberi pedzimba. Marara aya haana utano uyezve haafaniri kuraswa semaisirwo aakaita. Mamwe akatopisirwa ipapo.

Michero yakasiyana-siyana yakatsvetwa mubhasikiti. Michero iyi pane mapopo, poita magwavha nemabhanana. Mapopo aneruvara rweyero neruvara rwakatsvukira koita magwavha aneruvara rwegirinhi nemavara matema. Mabhanana aneruvara rweyero neruvara rwutsvuku.

Sipo inonzi boom inoshandiswa kusukisa ndiro parutivi pane kapu yakagara uyezve nebhotoro recoca cola ririkuoneka riripo.

Chitoro chinotengesa zvinoshandiswa kuzvikoro nemumahofisi. Chitoro ichi chinoratidza kuti chimasitepura akasiyana siyana. Masitepura aya arikutengeswa ari mumabhokisi. Mamwe arimumabhokisi ebhuruwu, mamwe arimumabhokisi egirinhi aneruvara rwuchena.

Bhokisi tsvuku rine zvipanera zvakawanda. Mune sando zvakare uyezve mune pinjisi. Mubhokisi umu munoratidza kuti mune maturusi akasiyana siyana.

Mudzimai anemusoro wakagadzirwa zvakanaka. Akarukwa madhiredi aneruvara rutema. Nechekuzasi madhiredhi aya akati nama-nama nemusoro wake.

Migwagwa miviri. Umwe wakanatsogadzirwa zvakanaka umwe hauna kugadzirwa uri murutivi rwejurahoro. Pakati pemigwagwa iyi pane miti yakadyarwa uyezve umwe mugwagwa uri kutofamba motokari.

Manwiwa akatsvetwa pasi. Zvinoratidza kuti matatu haana kuchekwa. Koita rakachekwa chekwa. Rakachekwa rinotaridza kuti mukati maro mune ruvara rutsvuku nemavara machena. Koita asina kuchekwa kunze. Manwiwa aya ane ruvara rwegirini neruvara rwakachenerukira.

Varume vatatu vanoita zvemutambo wekurwa. Varume ava vakapfeka zvakasiyana siyana. Tichibva kurudyi kune murume wakapfeka hembe ine ruvara rwebhuru kuzasi wakapfeka chikabudura chine ruvara rwebhuru neruvara rutsvuku. Nechepakati kune murume wakapfeka hembe ine ruvara ruchena kuzasi wapfeka mutirauzi une ruvara rutsvuku. Koita murume wakapfeka hembe ine ruvara rutsvu kumusoro kuzasi wakapfeka chikabudura chine ruvara ruchena neruvara rutema.

Sando yakatsetwa pasi, sando iyi inesimbi ineruvara rwutema neruvara rwesirivheri rwunoonekera nechekure. Kuzasi inemupinyi uneruvara rwebhurauni nemavara akachenerukira.